Bipuɣungi ŋo ku ʒimi n taipiri o kompiuta puuni ni o suhupiɛlli pam n taipira o ni bɛ luɣu shɛli polo maa ku niŋla kasi ka o zaŋla kompiuta maa n tam teebuli piɛlli zuɣu ka ku zaŋla bini ka di bɛ gilaas ni ka o kuli yɛla neen sabila ŋo ʒiya ka so jinjɛm sabinli ka kuli gala woochi n ʒiya

Tumtumdiba ŋo ku niŋla nimmohi n bahi bi tuma zuɣu bi zooya n ka kanli bipuɣunsi mini bidibsi n biɛni ka ŋunbala maa ku yiɣisimi ʒɛya ka yɛ liiga piɛlli ka ŋun bala maa kuli kurimi ka yɛ liiga buluu ka so jinjɛm sabila ka di gbaya ni gabi zaɣ piɛla ka bi ku niŋ suhupiɛlli n bahi bi tuma zuɣu